Akɔdaƒe. Amea ɖe. Dada aɖe nɔ agbalevi dem le akɔdanugoa me. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe ekplɔ ŋuti. Ame aɖewo tsi atsitre ɖe ekplɔ ŋuti do fɔkpa dzi.

Gbadagba woame atɔ̃ aɖewo le egbe me. Ame… ame ɖeka lé etu ɖe asi, ame eve aɖewo me… ame eve aɖewo lé etu ɖeka ɖe asi.

Xɔme zikpui hatsotsowo tɔ ɖewo le xɔme, eɖewo le ʋie, eɖewo le amakpa mumu, eɖewo le gobuie eɖewo le gbadzee.

Exɔme, ekplɔ le exɔ me, seƒoƒo le edzi, zikpui le aɖewo le xɔ eme, kɔziɔe le eme, seƒoƒoƒ aɖewo le exɔ me, zikpui aɖewo le exɔ me kaɖi aɖewo le exɔ me.

Xɔme, zikpui, zikpui, zikpui le xɔ me. Kɔdzoewo le zikpuia me, kplɔ̃ le zikpuia ƒe ŋgɔ. Seƒoƒoa soƒoƒo le xɔme.

Egbe me, atiglinyi woame ene wole egbea me, eŋu aɖe hã le egbea me, ame ɖewo le eŋuame, woɖo kuku.

Eɖawɔƒe, ame etɔ̃ wonɔ anyi ɖe zikpui me, ame ɖeka do awu ʋi tso nu dzɛ̃ bla ta, huhɔe le ɖawɔƒe.

Ame aɖewo le sikakuƒe, ame aɖewo le etsia me, ame aɖewo, nyɔnua aɖe tsia kum, ame aɖewo lé gagba ɖe asi le tsia godo, ɖevia aɖe le ekpoɔ ta.

ame hatsotsoaɖewo le takpekpe wó nɔ ŋukom ɖewo nɔ kpesim eɖewo nɔnyi de asi ɖe ekplɔ̃ dzi etsi ŋgo le wó gbɔ gbalē hã le wó gbɔ

Ame aɖewo le atsi te. Amea ɖewo nɔ anyi. Amea ɖewo tsi atsitre. Gbadagba aɖe tsi atsitre ɖe domeza na wo. Ame ɖeka hã tsi atsitre ɖe gbadagba gbɔ de asi kotoku me.

Ɖevi atɔ̃ aɖewo. Woame eve lé agba ɖe ta. ɛ Woame tɔ̃ mamlɛawo, ɖevia ɖeka tɔ ɖe exɔ aɖe gbɔ. Gasɔ nɔ exɔa ŋutsi.

Ame aɖewo xɔ tum. Ame ɖeka ekpea ɖom. Ame ɖeka le nudidi ɖe asi nɔ eŋu dzidzim, ame ɖeka ɖɔ kuku dzɛ.

Ɖevi ne aɖewo le aƒe me. Nyɔnuvitɔ lé nɔviz sɔetɔ ƒe alɔnu ɖe asi, do afɔkpa gbemumu, avea ɖewo le wo megbe.

Gbadagbawo zɔzɔm le emɔ dzi. Woƒe ŋu le wo megbe, wo kata wo ɖɔ kuku, exɔ aɖe le woƒe axa dzi, woƒe ŋu ɖeka tɔ emɔ dzi.

Aflaga gbogbo aɖewo le dziƒo le gakpo aɖewo ŋuti. Eɖewo kɔkɔ, eɖewo le kpui, eɖewo ƒe amadede nye dzi, yi kple gbemumu kple bubuawo keŋ.

Xɔme, zikpi le xɔme. Kɔziɔ woame ve le eme. Avɔɔ hã le eme. Seƒoƒo aɖewo le. Seƒoƒo ɖe le xɔme. Ekplɔ̃ ɖe le zikpia ŋgɔ.

Ame hatsotso ɖewo le ƒuƒoƒo aɖewo me, amea ɖewo nɔ anyi, amea ɖewo le ʋe ɖum, wotsɔ avɔ bla ta, wota avɔ, tsɔ taku ble dzi tsɔ dzonu de kɔ, amea ɖewo nɔ anyi henɔ ʋeɖulawo kpɔm.

ame eve'ɖewo le asime wóle asiɖim ameɖeka nɔ asiɖim ameɖeka dó awu dzĩ ɖó kuku dzí kpeɖe ŋu ameɖeka dó awu kple sikɛti kpi tso kuku ɖɔ kpeɖe ŋtsi

Eʋu kpɔ afɔku ɖe mɔdzi. Edzotsilawo ƒe ʋu tɔ ɖe emɔ dzi. Edzotsila eve aɖe tɔ ɖe eʋu gbagba la gbɔ. Ame aɖewo le eʋu gbagba megbe.

Dziƒoxɔ ɖe, amea ɖewo nɔ anyi ɖe xɔ me, amea ɖewo nɔ anyi ɖe exɔ mɔnu, amea ɖewo nɔ gagba klɔm le xɔa ƒe axadzi, amea ɖewo kpa vi ɖe me le xɔa ƒe ŋkume.

Ame eve aɖewo nɔ nyi ɖe atsi te le zikpui dzi. Ekplɔ le woƒe akɔme, nuwo le kplɔ dzi, eŋua eŋu aɖe le atsia te. Eŋua ƒe amadede le ʋɛ̃e.